Basaani bali babili, Basaani bano mutweela wemile ukundi wekhaale. Bakulisa bilaazi, bakulisa bicyungwa, bakulisa tsinyaanye, bakulisa ni bitungulu. Basaani bano bakulisa ibindu ibi byesi bafunamo kamapeesi baaba nga bebesawo.

Kunyunyi kwaleyi imunywa kulimo kamapala Kali kamawanga kwabamo ni kamapala Kali kamamaali, kunyunyi kuno bakulangaa kutsaalya kulikhukyendela shimbi ni'kameetsi kuli isi kwashe kuli iburangisi

Umuunu ukwarile I't-shirt imaali ni mbale inyiimbi, wasutile ibiinu khumurwe ali khukyenda walolelele itaayi aburangisi we iliyo kusaala kuli kubofu kukhosakakile namufeli abe alinga akulimo

Khamuli khali khamiliyu nabi, khamuli akha khalimo bwo green ni bwa purple, khamuli akha inzushi yamileyo yabele nga ekwakho, inzushi iyi ili khukhwesamu butsamu itse'khole bubushi ,bubushi ubu bwesi ikhola yalooka abanu babanywa bwatokota

Shifa Shilimo bunyaasi buli bileyi naabi mungaki, bunyaasi buno bulala bwa ba nga buwangala bwaba nga bwooma, khungaki khulikho bunywinywi bubwimile khubunyaasi, bunywinywi ubu buli buwaanga naabi, itaayi iliyo bukhosile buli kamafumbi

Umunu uli umusungu uwibimbilile wa'ambile kumukhono kwewe khu'laptop imuli iburangisi umunu yuuno wa'ambile tsi' headset wabelenga ara mukhuru tsitsile paka khu'laptop, umunuyu iliyo byesi alikhumina khu'laptop

Umwaana uli umufiti wakwarile shiteteyi sha'square ni kha'sweater Khali khawanga umwana oyu we'ambile khushiyu shesi bombekha she kamakoko wakwarile tsi'sorks tsilimo biwanga kha...

Umundu ukwarire tsinguubo, tsinguubo tsino tsekhutayilamo bubushi wabimbile khumurwe wakwarire ne tsi’gloves mungono ali khuba nga ataya bubushi khukhwama munanu mumusinga , inyuma iliyo kimisiinga kikiili kiminji naabi, yabaawo ne bisaala bibiili bya green bikaali.

Khali khasoolo, khasoolo khano bakhalanga ingobe khaninile khu ku khu bisaala khungaakyi kheyambile okhwo ,khasamile mukhanwa, itaayi iliyo bisaala bisalanile bili bikali yabayo ni ibindi bili bye green bikali nabi

Umwaana ukwarile isati ili imbesemu, umwaana uyu warusile kameno wabelenga asanyukha naabi, yabawo babana bandi babemikhile inyuma yabawo mutwela ubinekhilekho imoni indwela, itaayi iliyo umundu ukwarile ingubo imaali

Kameetsi kali kamamiliyu kamanji inyaanza, yabamo imbaata i'bele nga ili khesubila mu meetsi. I'mbaata eyi yaleya imunwa ilimo kamooya kali kamawaanga yaba ni kamooya kali kamamali.

Kameetsi kali kamangi nabi kali i'nyaanza, kameetsi kano kalikho kamaato kabili kali khukendelakho. Itaayi yabayo kumumu kuli khurura kwamulikhile khu lukoongo.

Akhuundu aliwo bunyaasi buli bwa green bumiliyu naabi akhundi babusaawulakakho isi babandu babirira tsindulo tsiliwo nasimya uwaapa tsinyilinyi wayaama bulaayi wamiliya itaayi wabaayo liguulu lya blue ne lyabirakakilemo kamafuumbi kamawaanga

Umuunu ukwalire i'saati imwaanga wakwara ni imbaale imaali. Umuundu yuno wasambile mu slipper wa'ambile nabutaama walere khulusaniya ali khuba nga asesa. Andulo ewe arelewo i'sawu nga esi asesa abe nga atsukha mu saawu.

Ano aliwo bibinu bye khuulya, ibinu ibi nga iliwo carrot ishi basingile bulaayi, yabawo ne pili pili uli umuroobe warobele wabesemile, yabaawo ne pili pili ukhali umuroobe, uli umubiisi, yabaawo ne cucumber.

Lulutsi umunu aliwo ni lilyaato wekhaalekho ali khafuga, itaayi iliyo inzu ibonekheleyo lukiingi luliyo liboofu kumumu nakwo kuli khuba nga kurura.

Umusaani ukwalile ikofila imaali, isaati iye kamakhono kamaleyi ni i'longi imaali. Umusaani yuno kali khuba nga asindikha kamatoore kali khu gali ili khubilila khu luguudo luli lulayi naabi lweshi belule, inyuma iliyo bibyombekhe ni babaandu bali ukhwama inyuma nga bali khu kyendela khu luguudo.

Babaana bali bataru, umwaana mutwela wawambile i'gali ukundi umukhaana ukwalire shiteteyi shili shibesemu wawambile khukupila i'nyuma mupila kwesi babowele khundulo gali bama ilutsi, kupila ukundi Kuli a'asi khushigudo, umwaana ukundi ukwalire i't-shirt imbesemu wakwisile a'asi i'gali yewe

Abaana abekhaale mu shibiina khu tsi desk. Abaana bano kimikhono kyabwe ba'ambile khu murwe balala ba'ambile khu desk khungaaki. Abaana bano balolelele mutwela watsakhile tsimoni tsyewe tsyabele nga tsikhosa, ukundi ali itaayi wakwarire ingubo ili imaali.

Umusani uwambile shi burket mungono wakwarile ni kofila ni t-shit ni butusi, umusanu uyu alikhubyalaa tsizegi tsizegi wanyowele walimile kumukunda kwabelenga kumiliya bulayi alikhubanga ali khubyala.

I'nzila isi babaandu baaba nga babirirakho yabirire mubisaala, bili bileyi bikali, i'nzila yino iyeta babaandu khukendelakho, ingelekha iliyo bisaala bibindi bili bileyi bya green bikali

Umuzeeyi ubeele nga ekhaale mushigaali she'baleme, umusaani wakwarire i't-shirt imbesemu ali khuba nga amusindikha, ali khutsa iburangisi iliyo babaandu babandi bali baleme bali mubigaali babekhaale, yabaawo ni gaali busa ikhaleyo, ali khutsila mukusaala

Isoolo ili imaali mumooni mwayo utuuya uri yakhosakakakho ya'ambile kumukhono yasamile imunwa yabeele nga itiila imuunwa. Ili mu bisaala bilikho kamaaru ka green ibili bikaali yasitamile umwo.

Babaanu bali bakali bali shimi isi tsingokho, tsingokho tsino batsipila shi box isi bakhalakakamo shesi bakulisilakho tsingokho. Tsingokho tsino bakulisa baba nga bafunamu kamapesi batsimisile awo.

Umunu ukwalile shangakyi i tshirt imbesemu ni shamwalo ili short imbesemu Ni tsi sokisi tsilimo biwanga bifiti biri nenga tsimali ni tsingato tse kumupila umunu Uyo khushisawa ali khukhola training inyuma wayo iliyo lisomelo lili limiliyu nabi lye kamabati kamebesemu .

Kusaala kwaba nga kukwa asi yabawo tsisaala itsyaama tsyanina tsyaba nga tsesi banaba khu kusaala oku ili imbowa. Syisolo syesi balanga bari imbakala ili khukendela khu kusaala oku yabele nga ilolelela khu bisaala.

Kameetsi kalikho kamayengo kokesele bubesemu khulwekumumu kwabele nga kuli khokwitsa khukhwama itaayi kwokesele yellow, itaayi iliyo kamafumbi karurire mumumu kali kamamali.

Yino ilangibwa i'meri, i'meri isuta ibinu bili bikali nabi, i'meri iyi ilimo i'colour iya blue, yaba ni i'colour imwaanga ate nga ili khutimila khu meetsi. I'meri iyi yasutile tsi tank tsitsisutile ibindu mukari tsingali nabi.

Babandu bali bataru bali mulyato abandu ba bataru mutwela ali kukari umulala ali khunduro wabelenga ahamba kumulobo alikhuloba tsingeeni mumetsi kali kamangi inyanza ukundi uli iburangisi wimile ni lifumo alikhubanga alola ingeeni ibanga inyukha mungakyi abenga akyigunya.

Tsimbusi tsili khukyendela khulugudo lukhalikho koras taa oba marrum taa tsimbusi itsi tsindala tsili tsi mali itsindi tsimbeesemi , itsindi tsilimo bubeesemu ni kamawaanga, tsi mbusi tsi khe tsikyenda tsindala tsilinga tsikhuba nga tsitima ,itayi iliyo bisaala biliyo bikali bya green.

Tsisawu tsili tsibili bapangilemo kyimichungwa tsesi bakhabele nga bakhafunga khungaakyi taa khumichungwa kyino kyili kyimirobe, kyimilala kyimichungwa babele nga bakhalamo tsimande, inyuma iliwo tsisawu tsitsindi tsesi babele nga betsusamo kyimichungwa

Umukhaasi wekhaale wakwarire I'T-shirt weboyile ni i'leesu syamwaalo, umukhasi uyu wabele nga a'amba khu syuuma sikhola tsingubo. Kumukhono kwo'omukhasi mutwela kulikho khapangiri, khu meza yabakho ni ingubo isi umukhasi uyu arere sisyuuma.

Oku niko kumukyepe kutekha indali kwesi bara kumulilo asi kwaninamo kwabirilemo lusekhe lwabelenga lutsa mu meetsi lwama mu meetsi kanyirile lwatsa mu mupila nga bahambisilawo kumulilo kubanga kamamo uluyuya, uluyuya ulwo lwetsa lwaba nga lwamamo indali abaandu banywa bamela.

Bakhasi bakwarire shangaaki sitengi syamwaalo ni bikhooyi baboyile kamayibi mu syibuno. Bakhasi aba bali khu lukewa basambile asi basutile kamakhono mungaki bali khuba nga bashing. Iliwo basaani bali inyuuma bali khukhupa tsingoma uwikhaale asi babandi bemile ni tsingubo tsimwaanga.

Babaanu bemikhile khunulo khwe kameetsi Kali ka'manji ili inyanza, lilyaato nalyo lilinga Lili khunulo khwe kameetsi itaayi iliyo lunjinji lubelenga lwamalile yabayo ni kamafumbi kanamufeli

Umunu ukwarire i'koti ali umusaani wa kumukhono kwewe wakwarirekho imbete, ukundi wakwara tsingubo tsye bugole, wakwara ni imbete abonekhana ali umukhaasi warakho khumukhono kwewe khulikho isaawa, wa'ambile khumusaani khumukhono kwewe babonekhana bamakhwama khubugoole

Inzu ili imboofu ili iye gorofa ilikho khakhanu khali nga ha ariel khaleeyi. Inzu yino ilimo i'colour ili iya yellow yabamu yabakakamo ni bibinu bili bya red. Itaayi iliyo likulu lilimo kamafuumbi kamawaanga.

Lili liduka liba nga likulisa tsingubo tsingubo tsabuli ngeli, tsingubo nga tsikofila, bikhoyi, biteenge, tsi shirt ni tsi t-shirt byabawo ni bi dolle bye babana byesi baba nga benyayisa.

Ligari lili lileeyi nabi, ligari ili likeesa babaanu ukhwama mu syifwo syitwela khutsya mu syifwo ishiini. Iburangisi wayo iliyo kumulilo kumubesemu lyamulikhile. Khunulo khwe ligari lwe lugudo lwe ligari iliwo bunyaasi yabwo kimisaala kili kimibesemu.

Basaani bataru bemile balolelele umusaani uli khokhola lilyaato, kamaato kali khunulo kabele nga kapakinga, itaayi iliyo lilyaato lili khubira khu meetsi. Kameetsi kano kali kamangi nabi i'nyaanza, itaayi iliyo lifuumbi ilili liwaanga liboyile namufweli.

Umusaani ukwarire overall ni boots weyambile wetilile khu shitiiyo ,khumurwe khwewe warerekho ikofila walolelele bashe bali khukhweya khundulo khwe lugudo ,i'pikyipikyi ili khubira khu lugudo itaayi iliyo ni tsinzu tsimiliyu

Umusaani uli umuzungu wakwarire ikofila wemile anduro weka meetsi khumabale waambile kumurobo walebalebesele mu’meesti umusaani yuno waloleleye khuside iyeka meetsi itayi iliyo kamanyaasi khunduro khwe kameetsi yabawo ni libale lileyi

Intsu ishili khuwa taa iye kamaabati kamabeesemu iliyo bunyaasi inyuma wayo iliyo intsu iye kamaabati kamakhale ni kamatoore kali kamaleeyi ,itayi iliyo bisaala ibili bileeyi ni tank isi bara khu

Shifo she intsu shilimo tsi computer tsingaali naabi shabaamo ni shitaabo shifo shino ilimo indabilo isi unyaala wabonelamo ibulaafu, ibulaafu iyo iliyo tsintsu tsili tsi mwanga tsili tsindeeyi tsimiliyu .

Kyimisolo kyili kyimiboofu nabi kye mumetsi kyilangiwa hippos kyimisolo kyino kyili kimingi kutwela kwa memele ukwashewe kyili mu metsi kali kamangi nabi Kali inyanza, inyanza yino bisolo ebi biba nga bimenya mu metsi imu.

I'solo ifura buboofu musisaali ilangiwa intsoofu yemile akhundu akhaliwo bunyaasi tawe inyuma iliwo shisaali sikali kimisaala kimileyi ni bisaala bilala byaba nga byooma

Syimuli sye kuwuwa, syimuli syino syili syimiliyu nabi syilimo i'colour imwaanga yabamo i'colour iya yellow. Syimuli syino inzusyi yakwilekho i'khenunamu butsamu bwesi ili khutsya khukholamu bubusyi, bubusyi buno bubuli butokote.

Babaandu bemikhile khu muyekhe khunulo khwe i'nyaanza, I'nyaanza iliwo ingali iye kameetsi. Andulo abwe iliwo lilyaato lyesi babaandu baba nga batimilakho khu nyaanza, itaayi yabayo lukingi ululi lukali, yabawo ni ligulu lilimu kamafumbi kamawaanga.

Ebi nibyo bisaala bilangibwa kamateeka ,niko kalikho tsi'nyengo buli nyengo buli nyengo ,kali kamamiliyu nabi nga wakabyalile ango kaba nga kakhisa ango, abanu batala khukakana abandi babyala baba nga bakulisa